maaleykum salaam bon man maa ngi tudd Mbaye Sène <noise> maa ngi tudd Mbaye Sène gérant central coopérative coopérative pour le développement local :fre de Sibassor nekk si <hesitation> région :fre de Kaolack

waaw campagne bi ça été <noise> ren moom vraiment <hesitation> sunu objectif atteindre nañ ko <crosstalk> <hesitation> grâce à Ticmbay tamit am na si jéego yu bëri yoo xamante ne nii <noise> dox na ko si parce que émission yi ñu doon def rajo tax tax na suñu campagne bi <hesitation> suñu produit lépp la ñu écoulé waaw jeex na tàkk waaw baax na baaxoon na parce que moo tax moo tax tey fële nële tey magasin ba amul benn intrant boo xamante ne nii <crosstalk> desoon na fa muy intrant di matériel lépp jaay nañ ko macha allah

ren su ñu demee si <hesitation> gerte bi gerte bi jaay nañ ay <hesitation> <crosstalk> 33 tonnes <crosstalk> 33 tonnes <crosstalk> parce que soo xoolee Sonacos am na 15 tonnes yu mu ñu joxoon <crosstalk> ak 10 tonnes yim ñu njëkkoon <hesitation> jaay <crosstalk> ak <hesitation> 5 tonnes yoo xa yoo yoo xamante ne bii mooy 8 tonnes yoo xamante ne bii jëndoon nañ ko Touba loolu yëpp jaay nañ ko <noise> soo demee si engrais bi engrais bi jaay nañ vingt vingt non trente sept tonnes cinq cent <crosstalk> su nekkee ge gerte bi la ndax boobu comme ñu ngi si bassin arachidier moom la moom la producteurs yi di gën a utilisé <crosstalk> bon su ñu demee si <hesitation> engrais dugub bi boobu moom daa manqué <noise> boobu amu ñu si woon amu ñu si woon lu bëri <noise> ay ay ay sept tonnes huit tonnes <noise> lañ si jaay soo demee si urée bi ay douze tonnes treize tonnes lañ si lañ si jaay <noise> Mbacké waaw <noise>

waaw si ren bii bu ren moo ëpp moo ëpp moo ëpp bu bu daaw bi <noise> waaw parce que heure bii population bi <noise> jàppee nañ ko <noise> te et puis am na tamit ay sensibilisations <noise> sensebilisation yoo xamante ne ñu ngi doon def <noise> *** dem jënd <hesitation> produit yi nga xamante ne <hesitation> COOPADELSI <hesitation> am na <noise> ñu dem defar nañ ko defar nañ ko bam ba tax <noise> am na ñu nga xamante ne tax nekkuñu ay membres <noise> bénéficié nañ si si kii bi <noise> parce que <hesitation> maa ngi fàtaliku sama sama dernière :!fra émission <noise> bi ma ko defee <noise> am na am na jugee woon ba <hesitation> boori boori Njaafaat ñëw ba fii <crosstalk> bi mu laajtee ay information ma ne ko mais nag malheureusement comme bokkoo si <hesitation> kii bi arrondissement Ngodj <noise> li ma lebal moom kii la bëggoon crédit la buggoon béykat bu mag la <crosstalk> mais bokkul si zone bi quoi zone zone d' intervention bi non non ku bokkul si zone bi <crosstalk> nekkoo membre <crosstalk> doo doo am bor mën nga ñëw nag jënd mais tamit sooy jënd du ñu la jaayee prix membre dafa am prix yoo xamante ni moom la ñuy jaayee membres yi <noise> ak ay prix yoo xam am am am prix yoo xamante ni prix non membre la <noise> soo nekkee membre si ngay gën a am <hesitation>

waaw am na ñeneen ñu demandé ñu ñëwaat di demandé parce que xam nga fii moom <noise> la demande est supérieure à l' offre comme gars yi ni ñu koy ni ñu koy waxee

waaw fekk lépp jeex parce que ñun <noise> su ñuy su su ñuy dem campagne dañuy def ay expressions de besoin <noise> expressions de besoin yooyu noonu fa la ñuy basé wu pour jënd suñuy intrant teg <noise> tey te ñooñu te loolu exepression de besoin ñu koy def yëpp suñuy suñu memebres lañ ñooñu kon su ñu leen joxee rek <noise> maanaam pesque day day day jeex su ñuy jël tamit lu néew lay doon <noise> waaw moo tax des fois dañuy am problème mu kii

moom en général * <noise> day ñëw rek laajte su ñu la waxee amul rek dañuy demaat waaw

waaw comme comme li nga wax rek loolu waxtaan nañ si <noise> comme tey suñ ñëwee tey defi expression de besoin tey su ñu amee par exemple dix tonnes ñu dinañ ko yóbbu ba dinañ dinañ ko yóbbu ba ba quinze tonnes <noise> come ça cinq tonnes de plus yoo xam ne <noise> dañ koy def prévoir <noise> *****

<noise> bon <hesitation> <crosstalk> benn mooy tamit heure bu ñuy def <hesitation> kii bi émission bi <noise> day fekk ñu dem tool parce que ñun sunu émission yi presque ay seize heure seize heures lañ koy def <noise> su dee dañu koy def Alfayda dañuy dem dañuy dem foofu seize heures <noise> ba dix sept heures <noise> bon leneen li mooy ñu bëri tamit du ñu téye amuñ amuñ habitude di téye téléphone fii àll bi am na ñoo xam ne dañuy jël seen téléphone di ko di ko di ko sànni et puis ñu après et puis <noise> <hesitation> cinquante pour cent yi tamit amuñ téléphone <noise> waaw tey mun nga ñëw ñu jox la léegi-léegi téléphone soo si wootee doo <noise> doo jot <noise> loolu tamit dafay day day am et puis tamit ñun <noise> am na tamit benn <noise> am nañ si benn part de responsabilité parce que bu ñu fësalee réunion au niveau de Alfayda wwar nañ mën a oo président section yi <crosstalk> avisé leen ñun kat jour tant heure tant am na émission buy daw rajo <noise> loolu tamit defuñ ko de moom dañ koy <noise> <crosstalk> suñ suñu erreur la mais loolu normalement waroon nañ koo def à l' avance comme ça ñoom ñu mun a xaar émissions yi ba xam tamit lii luñ si wax

waaw loolu laay wax nii loolu ñu ngi doon def kii yi parce que kii yaa ngi <hesitation> liste de présence yi scanné woon naa ko ba envoyé ko <noise> Babacar ñoom des des fois <crosstalk> ñun su ñu ñëwee di wax ak ñoom dañuy wax <noise> problème mu moyen la ñu am nee nañ sax loolu <crosstalk> du yóbbu xaalis parce que ma na instant woo nga ma téléphone ma wax la ko ah paysans yi kat ñoom problème mu crédit la ñu am <noise> nga ne <noise> yow waxoon nga ma dinañ jéem a xool nu ñuy def <noise> ba dem *** def seen évaluation xool nu ñu leen di joxee crédit dugalal ku nekk benn cent franc mbaa deux cent cinquante mu mun mu mun di woote <coughs> mais par la suite loolu amuñ ko mais ñun ñun ñëw nañ ñëw nañ fi <noise> feuilles feuilles yaa nga fee feuilles yaa nga fee dañuy ñëw wax leen <noise> mais des fois fois paysans yi moom yaa ma gën a xam lu ñuy lu ñuy dund waaw da nga leen di wax lii après ñoom du ñu ko def <noise> problème mu <noise> xaw ma problème mu moyen la xaw ma daal qu' est ce qu' il y a man mii jaaxal na ma bi ma kii wooyee Babacar wooyee ne ma ñoom duñ jot message vocal yi ma ne ko ah pourtant pourtant man sax damay def sacrifice sax ba bu suñ suñ stagiare bi Thierno dama mujjee sax jox ko dama ko jox be benn moto bi uniquement pour mu dugg si sections yi <noise> jéem sensibiliser <noise> mais <noise>

<noise> xetax gi ñoom xam nga ñun dañuy am habitude di def ay <hesitation> formations <noise> te formations yi <noise> mooy <hesitation> producteurs de semence ñoom lañ koy defal te ñoom si si si section * bi la ñu jógee <noise> te ñooñu dama yaakaar ne <noise> suñ defee formation bi au niveau de la coopérative <crosstalk> ñooñu suñ demee sa section ya war nañ mun a divulguer liñ kii message bi wala information bi <noise> parce que dañuy def ñun dañuy def ay formations sur le le truc cultural <crosstalk> comment kii comment <hesitation> cultiver lépp lépp dañ koy wax mais ñoom malheureusement suñ ñëwee fii sections villageoises yi buñ convoqué <noise> da ñuy *** toog <noise> loolu tamit <noise> day indi probl-me <noise>

<noise> bon projet Ticmbay bi <crosstalk> vraiment am na njëriñ <crosstalk> parce que bu mu bu mu ñëwee ba léegi ñun amélioration rek lañ si gis wala ñu gis suñ produits yi du du taxaw <crosstalk> muy matériels di intrant dara du taxaw même <crosstalk> day de day yokk sax suñu sociétériat parce que nit ñaa ngi ñëw di di adhéré saa su ne même <hesitation> am na ay villages xam te ne woon bukkuñ woon si <noise> <hesitation> bokkuñu woon si <hesitation> <noise> arrondissement Ngothie mais tey ñu ngi solicité <noise> ñiy def station ñëw pour sansibiliser leen pour ñu bokk loolu tamit ñu ñu ngi koy def ba <hesitation> barkaati démb rek am nañ benn section bu bees bu dugg bu bu nekk fii Li Lindiane wetu Sibassor <hesitation> dugg nañ te loolu yëpp <crosstalk> <hesitation> ticmbay def na si ay jéego yu mag a mag a mag des fois nit ñi dañuy déglu rajo dañ siy dégg ay informations ñun tamit dañuy wax produits yoo xam te ne nii coopérative bi da koy joxe ak service yi nga xam te ne nii coopérative bi da koy joxe loolu tax dañuy ñëw <crosstalk> bokk am na njëriñ trop moom kay <crosstalk> suñu problème mooy xam nga zones yi fii bokkuñ <crosstalk> parce que arrondissement Ngothie dafay dafa dafa yaatu <noise> te it da ngay de fii <noise> ñu ne la Alfayda la ñuy déglu nga dem fee ñu ne Walfadjiri la ñuy déglu <noise> ñii dem fee <noise> nga dem fee ñu ne la ñii léegi nag loolu solution bi moom dama xamul exactement ban solution lañ lañ mën a jël <crosstalk> soit ñuy def ay messages alertes <crosstalk> te message alete tamit su ñu ko defee ñu bëri jà jàngu ñu <noise> <hesitation> membres yu bëri jàngu ñu solution bi daal dama xa dama yaakaar ne xanaa xëy na suñ demee xëy na ba ba ba gën a toog xool solution bu gën a baax ñu jéem koo trouvé adhésions yi mu ngi yokk bu baax a baax <noise> a baax <noise> parce que <hesitation> ren <noise> su ma <noise> bon section bu nekk day def <hesitation> <noise> quinze personnes <noise> quinze personnes <noise> te buñ commencé bu bu gisee daaw ak ren <noise> daaw ak ren <crosstalk> war nañ am ay ay plus de quinze sections yoo xam ne du kii nañ dugg nañ waaw waa ñi jot a dugg ren bëri na bëri na trop bëri na trop <noise> waaw te loolu yëpp si communication bi la maanaam

waaw ñu ngi gis suñu bopp bu baax a baax a baax ñu ngi leen di gërëm di leen di sant <crosstalk> bon di leen ñaanal <noise> yokkute rek

<crosstalk> merci beaucoup